Maame bi a ɔrekyew bofurootu. Bofurootu a wɔakyew gu tray mu si bucket fufuo bi so, anwa si ne nkyɛn. Maame no hyɛ atar a woefura tam wɔ n'ase.

Mmɔframma bi a wɔahunu Buroni bi a wɔatu atare no. Buroni no hyɛ spɛɛse tuntum. Ↄgyina ɛdan bi ekyir. ℇdan no beebi yɛ kɔkɔɔ, beebi yɛ tuntum, beebi yɛ fufuo. Abɔfra kor asɔ ne nsam.

Maame bi a ɔrotɔn atam, atam ahorow pii gu n’ekyir, colour red wɔ mu a colour green so wɔ mu, colour tuntum wɔ mu. Maame no tsena hɔ n’enyi agye.

Skuul dan bi a broni be tena hɔ. Papa bi de hyɛ ataare kɔkɔɔ a ogyina abor ano. Bɔɔd tuntum be bɔ akyir hɔ. Mmɔframa, obi mo rehwɛ broni adza ɔreyɛ. Krataa be dan pon ne do afraba be kyerɛw do.

Maame bi kura basket, na ɔsane nso ɔsoa tray wɔ ne tsir mu. Tray no. apolish wɔ mu, brush nso hyehyɛ mu a ahaban wɔ maame no ekyir. Adze green bɔ maame no ekyir.

Lɔre stahyin a lɔre yɛlo pii apaaki esi hɔ. Ɛdzan akɛse akɛse bi wɔ wɔn akyi. Wɔn nso a wɔre tɔn ade gyina gyina hɔ. Wɔn a wɔrefro lɔre ɛforo. Ebinom nso tena lɔre no mu.

Nkuro nketenkete bi a nkorɔfo wɔ mu. Binom gyinagyina hɔ. Cars retwa mu. Cars no bi sisi hɔ. Car fofor bi si taxi bi ekyir. Dan kakraka yellow bi si hɔ. Papa bi hyɛ atar fufuw kura bag rokɔ.

Po mu a mbɔframba na mpenyimfo wehyiam reguar. Binom hyɛ atar, ebinom nso nhyɛ atar. Ebinom gyina ahɛn no sor. Ebinom nso deda hɔ. Dan yellow kakraka bi si ekyir.

Besiafo bi a wɔahyiam a wɔretwa nfonni. Ahwendze gu hɔne kɔn mu a ebi hyɛ hɔn nsa. Ebinom kura bowl a adze fufuo bi wɔ mu. Hɔn nyinaa wɔayɛ hɔn nti. Ban tuntum ɛwɔ hɔn akyi.

Guam a wɔtotɔn adze. Nnam sisi fam hɔ. Obi fura adze kɔkɔɔ a ogyina hɔ. Papa bi hyɛ atar tuntum, ɔhyɛ kyɛw tuntum. Kyin atwa guam hɔ nyinaa ahyia.

Mpanyimfo bi a woehyia mu a wɔtsena pon do a nyimpa kor gyina dan n’enyim nye mpanyimfo no rekasa egua sisi ekyir hɔ a nkorɔfo nntsena do. Adze yellow saw famu hɔ a wɔtsenatsena do.

Mpayimfo bi a woehyia a ntokwa esi wonmu obi kita egua obi kita kamera obi nso kita flag ewo wɔn akyir ebimu hyɛ syuit obi hyɛ atar fufuu.

Edzeem a hyɛlf si hɔ a wahyehyɛ buuku na ndua wɔ do. Egua fufuuw kakraka bi si hɔ a teebol si wɔn mfimfini. W'ahyehyɛ mfonyin so wɔ hyɛlf no mu a ebaan no yɛ fufuuw.

Sinitwa bi ase a ebusuafo ehyia mu wɔrehwɛ sini. Obi tsena kɛtɛ do a ɔhyɛ ahyɛ atar fufuw a adze kɔkɔɔ wɔ ne nan do. TV kakraka bi bɔ hɔ a worutwa sini do.

Kaa kwan a nkurofoɔ wɔre twam. Ɛdzan kakraka fufu bi si hɔ. Ɛdzan tuntum bi si hɔ a mfoni bobɔ ho. Wɔn wɔre twam no ebinom hyɛ tuntum, fufu, kɔkɔɔ a obi hyɛ ɛkyɛw nso ka ho.

Edzan mu a egua siim. Ebaan no yɛ fufuuw a mfonyin bobɔ hɔ. Ekyir hɔ no nso egua nketseketse anan si hɔ a teebol si wɔn mfimfini. Teebol kakraka bi si edzan no mfimfini a buuku na bool si do.

Maamefoɔ bi a woehyiam a wɔresaw. Adze fufuw bi gu nipa kor ne kɔn mu. Wɔn nyinaa wɔbɔ duukuu fufuo. Sika kɔkɔɔ adze da nipa kor ne nsa a ade silver nso da obi kɔn . Obi kɔn mu.

Abatoɔbea ase a maame abrewa bi gyina hɔ a ɔde n’abatoɔ krataa no rehyɛ box mu. Abatoo box ɛkor yɛ white. Papa bi gyina hɔ a ɔhyɛ ataar kɔkɔɔ.

Wiemhyɛn a nkurɔfo bebiree ebinom reforo, ebinom gyinagyina hɔ. Ebinom nso baage bɔ wɔn ekyir. Papa bi hyɛ suit a ɔkura bag. Papa bi nso hyɛ ataar fufuo, bag hyɛ n’ekyir.

Skulfoɔ bi a wɔahyiam. Laptop sisi pon do a ɛdeda hɔn mfimfin. Nipa kor hyɛ atar tuntum. Aircondition bobɔ ekyir. Ban no yɛ fufuo. Ntoku wɔ hɔn ekyir.

Akwantufo bi a wɔgyina ɛɛpɔt. Wɔn nyinaa wɔkita wɔn baag a tiivi bobɔ ɛɛpɔt hɔ. Akoraa ketekete bi gyina hɔ a ɔne ne nua rekasa.

Kaal bea a kaa kɔkɔɔ bi si ekyir. Kaal blue bi si hɔ. Nkurɔfo gyina ekyir. Maame bi fira tam a maame no hyɛ specs. Papa bi hyɛ atr tuntum gyina hɔ rekyɛ ne nyɔnko adze.

Edzan akɛse akɛse bia osi ekuro bi mu, nfuw ena ahaban etwa hɔ ahyia. Sae bɔɔd so si hɔ. Kaas apaaki wɔ dzan no akyir.

Nkorɔfo bi woehyia mu wɔ agordzibea, borɔnyi gyina hɔ a okura ne nyɛnko borɔnyi. Mboframba bi gyina hɔ a wɔrohwɛ adze no ɔrekɔ do no, binom ridzi agor, binom rutwa mu, binom tsenatsena famu.

Mbaa bi a woehyiam a wɔrekyew adze. Maame kor bi kita dua a ɔdze renunu nneɛma no mu. Maame bi tsena eguam a ɔretete adze no gu gya no mu.

Dwonto na asaw bea bi ase. Ban a ɔsi hɔ. Obi kita mic a ɔreto ndwom gum. Curtains tuntum wɔ hɔn ekyir a curtains kɔkɔɔ nso wɔ hɔ. Tape si hɔ a ndwom refirim.

Mbɔframba kakra bi a wɔredi agor wɔ nsu mu. Seesaw si hɔ. Mboframba nkakramba no bi de paper ato nsu n'enyi. Maame panyim bi rekyerɛ abofra kor adze.

Awesafo a woehyia mu, binom kotow hɔ, binom gyinagyina hɔ, papa kor bi reyɛ call. Dua wɔ hɔn ekyir, binom hyɛ kyɛw, binom nso de tam egu hɔn tsir do, binom so furafura bi.

Atɔwɛnkyɛm bi a wo si a mmɔframa ebien a abɔfra bi apra a nkrɔfo beenu wokita abɔfra no. Afra no hyɛ adzi kɔkɔɔ a ɔdi fufuw wɔ dza kyerɛw ne nan.

Edwumayɛfo bi a wɔreyɛ edwuma wɔ beebi. Anhwea wɔ hɔ a obi kita shovel a ɔretiti anhwa gu adze mu. Machine a ɔka anhwea no fra nso gyiningyina .

Edwumayɛfo bea bi a ndadze gu famu, anhwea gu nkyɛn, kaa fufuw bi apaake wɔ hɔ, ahaban wɔ hɔn ekyir, nsu gu ekyir a wɔayɛ bridge a cars fefa do, ndadze a wɔasɛɛ so gu ekyir.

Mpanimfo bi a wɔahyiam a wɔrekɔ beebi. Hɔn nyinaa wɔhyɛ kyɛw. Ebinom hyɛ nose mask. Tae bɔ papa kor bi ne kɔn mu a ɔhyɛ atar fufuw. Wahyɛ ade tuntum wɔ n'ase.

Mpenyimfo a wɔahyiem. Nnyimpa rekyia n'adamfo. Hɔn nyinaa hyɛ suit tuntum. Papa kor kita kyɛw fufuw. Curtains tuntum bi sɛn akyir. Cable wɔ ne mfinfin. Agua nso si hɔ.

Ekurow kiti kiti bi a nkrɔfo nam do. Ebi mo sua nsu, ebi mo so kita baskɛt, papa bi a ɔhyɛ fufuw renantew aba. Ntaabu dan so wɔ afa, nsuw na ahaban so wɔ akyir.

Mboframba ebaasa bi ahyiam a hɔn nyinaa wokura news krataa. Shelve a osi ekyir hɔ, books gugu do. Ban no yɛ colour yellow a mfonyin bɔ ban noho.

Nkorɔfo beenu bi woehyia mu wɔreyɛ edwuma, hɔn anyi agye, obi repepa shelf do, hɔn nyina wɔhyɛ ntar fufuw, bi so repepa famu hɔ, ban no yɛ fufuw.

Sebɔ da hɔ a car bi apaake asi n'ekyi. Papa tena car no enyim. Obi nso tena car no mu. Ahaban wɔ car no akyir a car no yɛ tuntum.

Nkorɔfo bi woehyia mu a binom gyina dan wokura mfrankaa, efuw bi wɔ hɔn ekyir. Papa bi hyɛ adze kɔkɔɔ a ɔnye pbi rekasa. Obi so hyɛ sespɛɛse a ɔhyɛ kyɛw tuntum.

Nkorɔfo bi a wɔtsena kaar fufuw bi mu, gyata wɔ hɔn anim. Efuw wɔ hɔn ekyir. Papa kor bi tsena hɔ a orutwuw kaar no, binom so tsena kaar no sor wɔrohwɛ ngyata no.

Maame bi wɔɔduadua ahaban, wɔde ahaban kro ahyɛ rɔba mu. Maame ne hyɛ ɛkyɛw tuntum, motofo so ɔgyina n'akyiri, kaa kɔkɔɔ bi retwam a nkorɔfo nam ho.

Adwumayɛfo bia ɔreyɛ adwuma wɔ nɔte mu. Nsu finn bi hɔ a bokiti si hɔ. Adze kɔkɔɔ gu mu. Anwea gu fam hɔ. Nnipa koro hyɛ ataade tuntum.

Cars a waapake si hɔ, wɔregye anhwea akɔ escavators bi si hɔ a ɔrotu anhwea gu kaal yellow no so, ɔde rokɔ. Nyimpa hyɛ escavator no mu a ɔhyɛ atar fufuw.

Adwumayɛfoɔ bi a wɔreyɛ adwuma wɔ anwea mu. Machine na ɛsi hɔ a wɔretwe anwea gum. Adwumayɛfoɔ no, obi hyɛ atare yellow, obi hyɛ atare green, ebi hyɛ atare fufuo. Pipe a wɔakɔnɛɛte ama machine no.

Kaseɛbɔfo bi a woehyia mu a besia kor hyɛ atar kɔkɔɔ, ɔrekasa gu mic mu. Besia kor nso hyɛ atar tuntum bi a ɔreserew. Ban no yɛ fufuw. Table nso a mic no si do no nso yɛ fufuw.

Akwanhyia bi a ɔasi, obo kita box a hɔn nyinaa regua. Besiaba bi kita bottles. Ade yellow da wɔn akyi. Wusuw fi akyi hɔ reba fam hɔ ayɛ basaa.